Ibhakane leli litshengisa izinto okumele zidliwe ngumuntu ongaphathekanga kahle emzimbeni. Kutshengisa izinto okungamelanga aziyenze loba azinathe

Lunyawo olusetshenziswa ngumuntu olimeleyo njalo luyenza umuntu ayenelisa ukuma lokuhamba kuhle luyavikela ukuthi umuntu engezwa buhlungu nxa enyathela.

Ligabha elisetshenziswa esibhedlela. Elihlala imithi. Okumele lihlale endaweni eqandelelayo. Siyakwanisa ukuthi lisetshenziswe nxa kumelwe igazi labantu.

Ngamaphilisi asetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo alapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo lawa maphilisi atholakala ezibhedlela kubodokotela.

Kulapho okuthengiswa khona imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo. Imithi leyi ithengiswa nxa bebone ibhuku elibhalwe ngudokotela kumbe ngumongikazi.

Umuntu ofundisa ngezempilakahle ufundisa abantu ngokuhlanzeka njalo ukhuthaza abantu ukuthi mele beyenzeni ukuze behlale behlanzekile.

Umpikitsha lo utshengisa izihlahla ezilapha imkhuhlane eminengi ebantwini, izihlahla zemvelo ezizimilela zona zodwa ezintabeni kumbe egangeni.